a total of five hundred and sixty-nine thousand, two hundred and thirty-six candidate wey comprise of two hundred and eighty-two thousand, seven hundred and three males and two hundred and eighty-six thousand, five hundred and thirty-three and two hundred and eighty-six thousand, five hundred and thirty-three females from nineteen thousand, five hundred and five schools register for di school examination